Umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu uhlatshwa ijekiseni elivikela umkhuhlane othize owabantwana loba elelapha umkhuhlane.

Umfanekiso ogcotshiweyo, otshengisa ukuba igcikwane limi njani. Elingabe libulala li libangela umkhuhlane othize emzimbeni womuntu.

Owesifazana ohlezi phansi uhlatshwa ijekiseni ngowesifazana okhanya ukuba ngowezempilakahle ongaba ngudokotela kumbe umongikazi. Ugqoke impahla ezilombala oluhlaza tshoko. Ijekiseni leli kungabe kukhona elikuvikelayo.

Owesifazane ohlezi phansi, wazivala amakhala, uhlatshwa ijekiseni, ngulo omileyo ogqoke amagilavu aluhlaza okwesibhakabhaka, wagqoka lejazi elimhlophe elide

Abesilisa abagqoke impahla zokuzivoxavoxa labanye abagqoke impahla zabo ezombala ohlukeneyo. Bakhanya begijima okutshengisa ukuba kukhona umkhankaso abawenzayo mayelana lama gcikwane athize emphakathini.

Izandla zomuntu ogeza empompini ngaphansi kwazo lezi izandla kubhaliwe ukuba zigezela ukuba ahlale ehlanzekile lokwelapha kanye lokuxotsha imikhuhlane okwenziwa kakhulu ezikolo seRwanda.

Owesifazane ogqoke iqhiye emhlophe wagqoka impahla zabezempilakahle ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamagilavu amhlophe, uhlaba ijekiseni owesifazana ohlezi phansi

Ibhakane elikhulu elitshengisa indlela zokwelapha umkhuhlane we COVID-19 Kanye lendlela zokuwuvikela umkhuhlane lo kufanekisiwe eceleni abantu ababili abageza izandla empompini

Owesilisa omileyo ozivale indawo yonke, amagilavu amhlophe, wazivala ebusweni ukhanya ehlola lo! ohlezi phansi ongabe emhlola umkhuhlane othize.

Abantu abane abazivale kakhulukazi, okutshengisela ukuba bangabe besiyayelapha umkhuhlane okuyingozi obulalayo yingakho bezivale kangaka.

Abantu abahlezi phakathi kwendawo okutshengisa ukuba kungabe kusesibhedlela esikhulu. Kukhona abezempilakahle phakathi abagqoke amagilavu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lezimhlophe bazivala amakhala okutshengisa ukuba belapha imkhuhlane ethize.

Abantu babili abazivale kakhulukazi okutshengisa ukuba bengabe besiyayelapha loba ukufafaza imithi eyelapha amagcikwane lemikhuhlane eyingozi kakhulu.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngokuba abantwana bengaziphatha njani badle njani insuku zonke ukuze bavikele eminye imikhuhlane kanye lamanye amagcikwane emizimbeni yabo.

Ibhakane elikhulu elitshengisa izindlela abantu abangathelelana ngazo umkhuhlane weCovid 19 lezindlela okungavikelwa ngazo ekucineni kwabo kukhona ababili abayenze udwendwe lokuba bayegeza izandla empompini.

Abesifazane ababili oyedwa ukhanya ulele embhedeni uyahlolwa phakathi komunye umtshina oyedwa kukhanya nguye umongikazi loba udokotela omhlolayo loba omelaphayo

Abezempilakahle abagqoke impahla ezilombala oluhlaza owesibhakabhaka. Bagqoke lamagilavu amhlophe ezandleni bazivala amakhala. Kukhanya kukhona abakufundisayo labo abahlezi phansi mayelana lemikhuhlane eyehlukeneyo.

Abantu abathathu abagqoke izigqoko ezibavala amehlo, amakhala imlomo amakhanda yonkinto ukuzivikela okukhanya ukuba kukhona ukhankaso lomkhuhlane othize abangabe bewuyelapha.

Abantu abane abezempilakahle abagqoke impahla ezikhanya ukuba ngezokuzivikela emkhuhlaneni othize ,sebengabe bevela fafaza ukuze babulale igcikwani elithile.

Abesilisa labesifazana abamileyo phambi kwabo kukhona itafula elimhlophe okutshengisa ukuba kukhona abakhuluma ngakho okungabe kuhambelana lezempilakahle loba izixwayiso ngama disease atshiyeneyo.

Owesfazana ohlezi phansi wehlisa iblawuzi esandleni nganxanye. Uhlatshwa ijekiseni ngowesifazana omileyo okutshengisa ukuba ngumongikazi loba udokotela.

Abesifazana kanye labesilisa, abahlangeneyo, kukhanya ukuba bayaqakeza. Kukhona okunye okubajabulisayo, okungabe kade kukhulunywa ngulo omi phambi kwabo, egqoke isudu elimnyama.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi okutshengisa ukuba bengaba bese ekilinika loba esibhedlela esikhulu beyenze udwedwe ukuba bancediswe ngabezempilakahle okungaba ngomongikazi loba odokotela

Owesilisa omileyo uchaye izandla okutshengisa ukuba ufundisa laba abahlezi phansi, mayelana lezinto ezithize ezihambelanayo lokwezempilakahle. Laba abahleziyo, bahlezi bamkhangele okutshengisa ukuba bamlalele.

Owesilisa lowesifazana abahlezi phansi okukhanya ukuba kukhona abaxoxisana ngakho . Owesifazana ubhala bhala ebhukwini okutshengisa ukuba ubhala lokhu akutshelwa ngulo owesilisa oseceleni kwakhe .

Abesilisa labesifazana, abahlezi phansi. Okukhanya ukuba bahlulukelwe. Besengabe begulelwa kumbe belahlekelwe ngomunye wabo Emakhanda abo kukhona imifanekiso kutshengisa ukuba bangabe besesibhedlela kumbe ekilinika.

Umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi ugeza izandla ngesepa ecengelwa ngumuntu othwele inkomitsho elombala oluhlaza tshoko.

Owesifazana uthwele umntwana omcane ongaba ngaphansi kweminyaka emihlanu. Uthwele icard lomtwana elesibhedlela. Phakathi lapho akhona utshengisa ukuthi usesibhedlela esikhulu loba ekilinika.

Abantwana ababili abancane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi basempompini bakha amanzi bafaka emabhakedeni amhlophe nke.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi bakhangela phambili okukhanya ukuba balalele ngobunono obukhulu okutshengisa ukuba kukhona abakufundiswayo okumayelana lezempilakahle.

Umuntu okhanya egqoke amadabudabu kanye lengcekeza okutshengisa ukuba luhlanya, ngemuva kwakhe kukhona izinkwentshenkwentshe, izinto ezifileyo, amagabha, amaphepha, ingcekeza zonke.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi bakhangele phambili, phambi kwabo kukhona futhi abahleziyo bakhangela ngapha ukhona omileyo owesifazana ogqoke isigqoko esimhlophe lejazi elimnyama okukhanya ukuba nguye obafundisa ngempilakahle yengqondo.

Owesifazana oluke ikhanda uhlezi wakhangela phansi wabamba ikhanda ukutshengisa ukuba khona okumhluphayo emzimbeni loba emoyeni osengabe edinga uncedo kiko

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngempilakahle yengqondo loba ezemicabango, elixwayisa ukuba abantu baziphathe njani.

Isigulane esihlezi embhedeni sabhanditsha ikhanda okukhanya ukuba sengabe elimele loba etholakale engozini yezemigwaqo uxhunywe emtshineni oseceleni kwakhe okukhanya ukuba laye ulimele.

Indlu etshengisa ukuba kungaba sekilinika loba ezibhedlela ezinkulu. Kulabantu abahlezi phansi abayenze udwendwe abaphambili bahlezi ezitulweni kuthi abasemuva bahlezi emabhentshini.

abesilisa ababili abamileyo eceleni kwabo kukhona umtshina owakulezinsuku ongasetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha izigulane ezehlukeneyo

Umduli wekilinika loba owesibhedlela, ingaphandle yawo kukhona amafasitela akhanyisa isibhakabhaka eceleni kwawo kukhona ibhakani elikhulu.

Ibhakane elikhulu elingaphandle kwesikolo elitshengisa ukuba uhamba njani kulesisikolo nxa ufuna ukuyelapho okubalelwa khona kumbe ukuya endaweni zemidlalo njalonjalo

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi abanye bamile okutshengisa ukuba basezibhedlela abanye basemibhedeni sebengabe belayinile beyenzelwe udwendwe ukuba bancediswe laba abamileyo inengi labo ngabezempilakhe.

ingaphandle yesibhedlela loba ikilinika egonjelozelwe ngocingo eceleni kocingo lolu kukhona isihlahla esikhulu esilombala oluhlaza tshoko phakathi kukhanya izindlu ezilombala olithanga

Ingaphandle yekilinika loba isibhedlela esikhulu. Egedini laso kukhona amafulawuzi amahle alombala oluhlaza tshoko. Igedi lalo lipendiwe ngombala omhlophe nke.

Umtshina omncane otholakala ezibhendlela lasemakilinika ongasetshenziswa ukuhlola izinto ezilethwa yizigulane ezinjengegazi kumbe izikhwehlela.

Owesifazana otshengisa ukuba usekilinika kumbe esibhedlela esikhulu lapho okulembheda eyehlukeneyo eyabantwana okukhanya ukuba yiyo eyokwelapha izigulane.

Owesifazana okhanya ukuba usesibhedlela njalo uqeda kubeletha. Eceleni kwakhe kukhona umbheda womntwana nganxanye ukhona umtshina wokuhlola ukuba umntwana ulesisindo esingakanani, phezu komtshina kulomntwana wakhe.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu okungabe befundela ukuba ngodokotela loba ukuba ngomongikazi. Phambili kwabo kukhona imitshina Kanye lamagabha ayehlukeneyo alezinto ezehlukeneyo okutshengisela ukuba bengabe befunda ngakho

Owesifazana omephambili wathwala isengezamazwi, kanye lokuliphetshana, kukhanya ukuba ufundisa laba abahlezi phansi, mayelana lezempilakahle. Behlezi ezitulweni, phambi kwabo akulamatafula.

Abesilisa labesifazana abaphakathi kwendlu ekhanya kungaba yikhilasi yokufundela abafundi bezinga eliphezulu. Abangabe befunda ngokwezempilakahle ,okungaba ngomongikazi loba oDokotela.

Abantu ababili abakhanya begqoke amabhatshi amade amhlophe ,okungaba ngabezempilakahle loba abafundi bezinga eliphezulu. Ezandleni kukhona abakuthweleyo okungaba yisampula yomchemo ofuna ukuhlolwa igcikwane elithize.

Abesilisa labesifazane abahlezi phansi bakhangela phambili. Phambili kwabo kukhona njalo abahlezi bakhangela ngapha okulabantu abanengi khona. Okutshengisa ukuba yibo abafundisa laba mayelana leze mpilakahle.

Abezempilakahle abakhanya begqoke impahla zomsebenzi, ezilombala oluhlaza tshoko! Ezingabe zikhanya ukuthi basesibhedlela, loba ekilinika. Phambi kwabo, kukhona okukhanya kuyahlinzwa.

Ingaphandle yikilinika kumbe isibhedlela esikhulu kukhona imota ezimbili eziseceleni komduli lo eyinye yazo yi ambulensi ethwala abantu asebefuna ukubeletha kumbe asebegula kakhulu besuka emakilinika besiya ezibhedlela ezinkulu.

Abesilisa labesifazana abatshengisa ukuba ngodokoteka kumbe omongikazi. Bagqoke ezimhlophe. Phambi kwabo kukhona abantu osokungaba yizigulani odokotela labomongikazi laba bathwele amahlamvu epopo.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezilombala omhlophe nke okutshengisa ukuba ngomongikazi loba ngodokotela, phambi kwabo kukhona amaluba atshiyeneyo okutshengisa ukuba basemoteni ethwele ibhokisi likamufi.

Ingaphandle yekilinika. Kukhona owesifazane obhabhule umntwana wathwala lesikhwama khanye letawulo lomntwana. Phambi kwakhe kukhona ababili abesilisa okukhanya ukuba labo bangena ekilinika la.

Ingaphandle eyekilinika, eyenza ngokwezempilakahle kulebhakani elikhulu elibhalwe ukuba ibizo lekilinika leli lithwani njalo yikwiyini okutholakala kuleyo kilinika.

Ingaphandle yomduli wesibhedlela esiyande ukuhanjiswa abantu abahlutshwa yikwehluleka ukuzitshiyela bodwa izidakamizwa, sakhiwe kuhle sapendwa duze lamafasitela ngombala olithanga.

Isibhedlela esikhulu silemibheda eminengi eyehlukeneyo okukhanya khona ukuba kulabantu abanengi abagulayo abangabe beselatshwa imikhuhlane ethize ngomongikazi kanye labodokotela.

Isibhedlela esikhulu ingaphakathi yaso. Phakathi kukhona abantu abahleziyo phansi okukhanya ukuba bamelele ukuba bancediswe ikanti bakhona abamileyo okukhanya ukuba yibo abasancediswa.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi nganxanye kukhona izigulane ezixhunywe imitshina yokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni okutshengisa ukuba yizigulane

Abezempilakahle abagqoke ezimhlophe bahlola labo abahlezi phambi kwabo okutshengisa ukuba yizigulane ukuba igazi ligijima okungakanani emzimbeni besebenzisa imitshina yakhona emincinyani.

Umfanekiso ogcotshiweyo otshengisa amadolo, ingaphakathi yamadolo lokuba umkhuhlane wamathambo uhlasela njani amadolo abantu.

Owesifazana ohlezi emakhanda esigulane otshengisa ukuba ngowezempilakahle omunye wesilisa umile eceleni kwesigulane okhanya ukuba bengabe beselapha lesi sigulani loba besihlola umkhuhlane othize.

Owesifazana ohlezi phansi okukhanya ukuba yisigulane ubanjwabanjwa idolo ngomileyo okutshengisa ukuthi engaba ngudokotela loba umongikazi okutshengisa ukuthi uyamelapha loba uyamhlola.

Umfanekiso ogcuniweyo, otshengisa ingaphakathi yomuntu okulibhonzo kumbe esingathi lithambo ukuba lihlaselwa njani ngumkhuhlane okuthiwa yi Osteoporosis olenza livuthuke libenje.

Owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe lamagilavu amahlophe nke uzivale amakhala phambi kwakhe kukhona imitshina omncinyane owalezi nsuku ubambe owesilisa ohleli phambi kwakhe umunwe okutshengisela ukuba ufuna ukumhlaba loba ukumhlola umkhuhlane othize.

Umtshina omncani owakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu usetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokoteka loba omongikazi ukuhlola ingaphakathi yomzimba womuntu ukuze kubonakale ukuba uhlupho lungaphi

Owesifazana ohlezi phansi wabamba inyonga otshengisa ukuba yiyo ebuhlungu eceleni kwakhe kukhona induku zokuhambisa esingathi ludondolo okukhanya yilo ahamba edondolozela ngalo.

Abezempilakahle abzbili abagqoke impahla, omunye ulempahla ezilombala oluhlazatshoko, omunye ulempahla esilombala omhlophe, ubambe oleleyo embhedeni otshengisa ukuba uyisigulane

Umfanekiso ogcotshiweyo otshengisela ukuba, kukhona umuntu ohambe waya emtshineni yakulezi insuku etholakala ezibhedlela kumbe endaweni ezenza ngezempilakahle, yayahlola ingaphakathi yakhe.

Owesilisa lowesifazana abahlezi phansi ,okutshengisa ukuba owesilisa kukhanya kukhona into engabe imkhathaza emoyeni .Lo owesifazana engabe emduduza loba emnika izeluleko ezithize .

Abantu ababili abahlezi phansi oyedwa wabo ugqoke ijazi elimhlophe okutshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle ubambe ohlezi phambi kwakhe owesilisa umunwe ukhanya ukuba engabe efuna ukumhlola igazi.

Umuntu okhanya ukuba usesibhedlela esikhulu, uxhunywe emtshineni yakulezi insuku eyiyo esetshenziswa ukwengezelela igazi umuntu, kuxhunywe esandleni sakhe.

Abantu ababili abahlezi phansi oyedwa ukhanya ukuba yisigulane ufakwe umtshina wokuhlola ukuba igazi emzimbeni ligijima ngesiqubu esingakanani.

indlu etholakala ezibhedlela ezinkulu elezibane ezinkulu lombheda kanye lemtshina eyehlukeneyo okungabe kusetshenziselwa ukulaphela loba ukuhlinzela khona abantu

Umtshina omkhulu osetshenziswa ezibhedlela ngabezempilakahle odokotela labo mongikazi usetshenziswa ukuhlola ingaphakathi yomuntu ukuze kubonakale okungabe kuyikho okumkhathazayo.

Umfanekiso ogcotshiweyo otshengisa igazi eliphakathi kwembodlela okutshengisa ukuba livelahlolwa emitshineni yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu.

Ingaphakathi yendlu okutshengisa ukuba kusendaweni okuhlolwa khona izigulane kanye lamasampuli abawalethayo kungaba yizikhwehlela, amagazi loba imchemo.

Umfanekiso ogconiweyo otshengisa ingaphakathi yethambo lomuntu okutshengisa ukuba liphumile lapho okumele lihlangane lelinye khona kungabe kusetshenziswe umtshina wakulezi nsuku ukuhlola ithambo leli.

Ligabha lokufakela izibi elitholakala ikakhulukazi ezibhedlela loba emakilinika. Leli lifanekisiwe ukuba ngelokulahlela izibi ezingela bungozi.

ingaphakathi yomduli etshingisa ukuthi kuphakathi kwesibhedlela okulezitulo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezimbili eceleni kwazo kukhona imitshina yalezo insuku kanye lekhomputha ephezulu

Owomuntu ogqoke amaglavu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, uthwele okungakanya yisampuli yomchemo kanye lomtshina osetshenziswa ukuhlola ukuba umchemo lo awulazidakamizwa.

Umtshina yakulezinsuku esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izinto ezehlukeneyo okugoqela igazi elilethwa lapha ,imichemo ,izikhwehlela kanye lokunye okwehlukeneyo.

Indlu encane esingathi yilab lapho okuhlolwa khona ama sampuli ahlukeneyo abuya lezigulane agoqela imichemo, izikhwehlela amagazi kanye lokunye okwehlukeneyo.

Itafula elimhlophe nke lomduli omhlophe okutshengisa ukuba kusesibhedlela kumbe ekilinika. Phezu kwetafula leli kukhona okungamagabha okusetshenziswa ukufaka ama sampula egazi l nxa esiya hlolwa elab.

Ingaphandle yomduli wekilinika kumbe isibhedlela esikhulu ongapendwanga phandle kukhona abantu abahleziyo abayenze udwendwe okutshengisa ukuba bafuna ukungena phakathi.

Owesifazana uhlezi phansi uthwele usana oluncane okukhanya ukuba lusanda kuzalwa .Eceleni kwakhe kukhona owesifazana njalo osembedeni wesibhedlela

abesifazana ababili abahlezi phansi bonke bathwele abantwana ezandleni zabo kukhona okungumtshina oncinyane okusetshensiswa kuxhunyiwe emtshineni omkhulu isigulane singezelelwe igazi noma amanzi emzimbeni

Abesifazana abahlezi phansi bathwala abantwana benze udwendwe okutshengisa ukuthi bengabe belayine ekilinika kumbe esibhedlela esikhulu ukuze bancediswe.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abafazi laba bakhanya kukhona akade bekufafaza okubulala amagcikwane athize.

Isigqoko esigqokwa ekhanda ikakhulukazi ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi abasigqoka nxa bezivala amakhanda abo bengakayelaphi noma ukuhlola izigulane.

Imitshina yakulezi insuku emncinyane etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ukuhlola izigulane ukwelapha izigulane kanye lokunye okwehlukeneyo okuphathelane lezempilakahle.

Umtshina omkhulu otholakala ezibhedlela kumbe emakilinika ongasetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izigulane besebezelapha njalo.

Imitshina emincinyane yakulezinsuku etholakala ezibhedlela yandise ukusetshenziswa ikakhulu nxa kulesigulane esifuna ukungezelelwa igazi emzimbeni kumbe amanzi ukuze sincedakale.

Umtshina omncane wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika usetshenziswa ngabezempilakhe okungaba ngodokotela loba omongikazi ukwelapha noma ukuhlola izigulane.

Umfanekiso ogcotshiweyo otshengisa izinyo lingekho emuntwini kanye lemitshina yakhona eceleni. Isetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha amazinyo.

Umtshina omncinyane wakulezi insuku osetshenziwa ngabezempilakahle ukwelapha loba ukuhlola izigulani ezehlukeneyo. Ungatholakala ezibhedlela loba emakiliniki

Umtshina wakulezi nsuku osetshenziswa ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu kanye lokuzelapha, umtshina lo ungatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika.

Umbheda osentshenziswa yizigulane esibhedlela ukulala khona nxa egula lanxa behlolwa kuyikuthi ngabazithweleyo. Behlolwa ngodokotela loba omongikazi ukuthi umntwana usesimeni esihle yini.

Umtshina wakulezinsuku omncinyane otholakala ezibhedlela ezinkulu. Umtshina lowu ungasetshenziswa ngodokotela loba omongikazi ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu. Ungatholakala njalo emalebhu.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela kumbe emaklinika isetshenziswa ngabezempila kahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yezigulane.

Umtshina wakulezi insuku utholaka ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika ,umtshina lo ungasetshenziswa ngabe zempilakahle ukuhlola loba ukwelapha izigulane.

Umbheda olala izigulane kanye lemitshina eyehlukeneyo egoqela imitshina esetshenziswa ukufaka igazi loba amanzi emzimbeni yezigulane lomtshina oyiwo ofuqa amaphilisi loba okunye okudingwa yizigulane .

Umtshina wakulezinsuku otholakala esibhedlela kumbe emakilinika osetshenziswa uxhunywe emzimbeni wesigulane ubusuhlola ukuba uhlupho lungaphi.

Umuntu ogqoke igilavu elimhlophe nke uthwele umtshina wakulezinsuku oxhunywa emuntwini besekubonakala ukuthi yini emkhathazayo emzimbeni.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika. Umtshina lo ungasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi. Wona umhlophe mgokombala.

Isigelo ezisetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngudokotela kumbe omongikazi sitholakala emaphamacy emaclinikhi kumbe ezibhedlela ezinkulu

Imitshina emincinyane eyakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika ingasetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Umtshina wakulezinsuku omncinyane otholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika umtshina lo uyasetshenziswa ngomongikazi loba odokotela ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Umuntu ogqoke ibhulugwe elifitshane elimnyama, uhamba esebenzisa induku zokuhambisa esithi ngamacrash. Enyaweni lwakhe olunye, ufake umtshina wakulezi insuku. Oncedisa ukuthi unyawo, luqonde, lapha olulimele khona.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela loba emakilinika, loba yiphi indawo eyenza ngokwezempilakahle. Ungasetshenziswa ukuhlola loba ukwelapha izigulane.

Umtshina obunjwe njengesitulo osetshenziswa ikakhulu ngabantu abalimeleyo. Utholakala ezibhedlela loba emakilinika. Kuyancedisa kakhulu kwabangenelisi ukuhamba.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukwenza into encinyane ibe nkulu. Itholakala kakhulukazi ezibhedlela kumbe emakilinika. Ingasetshenziswa ngomongikazi noma odokotela.

Imitshina yakulezi nsuku emincinyane etholakala ezibhedlela kumakilinika kanye lema khemisi ingasentshenziswa ngabe zempilakahle ukwelapha Kanye lokuhlola izigulani.

Amangilazi asetshenziswa ngodokoteka ikakhulu nxa behlola izigulane loba behlinza izigulane ezibhedlela ezinkulu amangilazi la alomtshina omncani ahlonywe kiwo

imitshina yakulezi insuku itholakala ezibhedlela lase maklinika esethenziswa ngodokotela kumbe omongilkazi ukuhlola izigulane loba ukuzelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela kumbe emakilinika isetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu abangezwa kuhle, isetshenziswa ngodokotela loba omongikazi.

Imtshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlea ezinkulu kumbe emaklinika engasetshenziswa ngomongikazi kumbe odokotela ukwelapha kanye lokuhlola izigulane imkhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni.

Imitshina etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ikakhulukazi ezindaweni lapho okuhlinzwa khona abantu ilombala oluhlaza eyinye ilombala omhlophe nke.

Umtshina walezinsuku, olombala omhlophe, osetshenziswa ezibhedlela ezinkulu. Ungasetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukuhlola izigulane izifo ezithize emizimbeni yazo.

Umutshina omuncinyane wakulezi insuku ongatholakala kakhulukazi esibhedlela kumbe emakilinika, wandise ukusetshenziswa ngabezempilakahle okungoDokotela nxa behlinza abantu.

Umtshina omcinyane wakulezi insuku otholakala ezibhedlela loba emakilinika ongasetshenziswa ngabezempilakahle ukungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Owesifazana ogqoke impahla ezilompala oluhlaza tshoko lama gloves aluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya ukuba usebenza kwezempilakale engaba ngumongikazi kumbe udokotela

Umtshina omcinyane otholakala ezibhedlela kumbe emakilinika ongasetshenziswa ngabezempila kahle ukwelapha loba ukuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yazo

Imitshina thina eyehlukeneyo esingayibiza ngokuthi yizikhali asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ezinkulu egoqela izigelo kanye lokunye okwehlukeneyo kusetshenziswa ikakhulu nxa kuhlinzwa umuntu

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela enkulu ungasetshenziswa ngodokotela loba omongikazi ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo kuhlolwa legazi izikhwehlela loba umchemo.

Umutshina wakulezi nsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu wandise ukusetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane ezilenkinga yamathambo.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika. Umtshina lo usetshenziswa ukuhlola amasampuli awegazi loba awomchemo alethwa yizigulane esibhedlela esikhulu.

Umtshina umncinyane owakuleezi insuku, oyiwo osetshenziswa labezemphikahle okungaba ngodokotela labomungikazi okuhlola izigulane ukuba mizimba yabo itshisa loba iqanda okungakanani.

Umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ngomongikazi loba odokotela ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni wezigulane. Umtshina lo ungatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika.

Umtshina omncinyane otholakala ezibhedlela ezinkulu usetshenziswa ngabezempilakahle ukuze benelise ukuncedisa izigulane eziphathekileyo emzimbeni.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngomongikazi loba odokotela ukwelapha kanye lokuhlola izigulani imkhuhlani ethize emzimbeni.

Imtshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ikakhulu ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngodokotela loba omongikazi ukwelapha lokuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo esemzimbeni yazi.

Imitshina emincane yakulezinsuku esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi beyisebenzisa ukwelapha izigulane kumbe ukuzihlola ukuba inkinga ingaphi emzimbeni yazo.

Imitshina emincinyane yakulezinsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu. Iyasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukwelapha lokuhlola izigulane.

Umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ngabezempilakahle, ungasetshenziswa ukuhlola ukuba umuntu ulesisindo esingakanani.

umtshina emncinyane yalezinsuku esetshenziswa ngabafundi loba odokotela labomongikazi abezempilakahle isetshenziswa ukuhlola lokwelapha izigulane

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ngabantu abafuna ukuqeda amafutha amanengi emzimbeni. Umtshina lo ungawusetshenzisa ngokuwufaka lapho endawo okulamafutha khona.

Umtshina omncinyane osetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ezinkulu .Ungasetshenziswa ukuhlola loba ukwelapha izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yazo .

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela , ngabezempilakahle okungaba ngodokothela loba omongikazi. Isetshenziswa ukwelapha kumbe ukuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo engabe isemizimbeni yabo.

Umtshina omncane wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu lasema klinika usetshenziswa ngoDokotela loba ngomongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane.

Imithi yakulezi insuku itholakala ema Pharmacy kumbe emakilinika. Eyelapha amaphaphu emzimbeni yabantu abadala. Ingasetshenziswa ngodokotela noma ngomongikazi.

Imithi yakulezinsuku etholakala emakilinika kanye lezibhedlela kumbe emakhemisi. Imithi le ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu, isetshenziswa ngodokotela loba omongikazi

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala emakilinika kumbe ema pharmacy . Alegabha elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Amaphilisi akulezinsukuamhlophe ngokombala. Asebhokisini elilombala obomvu. Ayelapha izifo ezehlukeneyo ezigoqela amathambo lobuhlungu obukhona nje emzimbeni

Imithi yakulezinsuku eyabantwana eyelapha abantwana isembodleleni elombala oyibrown olephepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi akulezinsuku asetholakala ebhokisini elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kwawo amaphilisi asephakethini elimhlophe, wona amhlophe agabaniswe lombala obomvu.

Umuthi wakulezinsuku owelapha amehlo. Osegabheni elimhlophe elilesivalo esimhlophe. Ibhokisi lawo lifanekiswe ilihlo. Umuthi lo ungatholakala emakhemisi loba ezibhedlela.

Umuthi wakulezinsuku otholakala esibhedlela loba emakilinika. Umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni wabantu ikakhulukazi ngokuwugcoba.

Amaphilisi ayelapha izifo ezehlukeneyo. Angatholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika loba emakhemisi. Amaphilisi la anathwa ngabantu abadala.

Amaphilisi akulezinsuku ayehlukeneyo ayelapha izifo ezehlukeneyo agoqela ukungaphatheki kuhle kwejwabu. Asegabheni elimhlophe elilesivalo esiluhlaza, aphakathi alegabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe, asekucineni egabheni elimhlophe elisesivalo esiluhlaza tshoko.

Imithi yakulezi nsuku etholakala emakilinika lasezibhedlela ezinkulu ephakathi kwembodlela elombala oyinsundu ibhokisi lakhona limhlophe ingelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abagulayo.

Amaphilisi akulezinsuku alitshumi lesithupha atholakala emakhemisi ezibhedlela kanye lemakilinika amaphilisi la ayelapha abantu abadala ubuhlungu emzimbeni.

Amapills akulezi insuku alombala oluhlaza okwesibhakabhaka alhakathi kwephakethi elimhlophe ebhokisini elimhlophe elilomzila oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu angelapha izifo ezehlukeneyo

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala ezibhedlela kumbe emakilinika loba emakhemisi .Angasetshenziswa ngabantu abagulayo .Ikakhulukazi abantu abadala ukwelapha izifo ezehlukeneyo .

Amaphilisi akulezinsuku, asetshenziswa ukwengeza igazi emzimbeni yabantu abalegazi elilutshwani, engatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika, loba emakhemesi.

Umuthi wakukezi insuku ongatholakala ezibhedlela, emakilinika loba emakhemisi. Umuthi lo usetshenziswa ukwelapha izilonda ngokugcoba lapho okulesilonda khona.

Umuthi wakulezi insuku ophakathi kwebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama phezulu liqunywe ngomzila oluhlaza okwesibhakabhaka umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha izilonda ukuqubuka komzimba kanye lokunye okwehlukeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku ayimihlobohlobo eyehlukeneyo amanye alombala olithanga maybe alombala omhlophe njalo amanye alombala oyinsundu amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo

Imithi yakulezi insuku. Esetshenziswa ngabantu, abahlutshwa, ikakhulukazi ngamehlo. Usungayithontisela emehlweni. Uzizwe usungcono.

Ingaphakathi yesitolo esithengisa imithi yakulezinsuku, amaphilisi akulezi nsuku kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambisana lezempilakahle.

Imithi etholakala esibhedlela kanye lasemakhemisi , umuthi lo ungasetshenziswa ngabantu abadala ukwelapha umkhuhlane .

Amaphilisi akulezinsuku , aphakathi kwebhokisi elimhlophe elilomzila obomvu. Wona aphakathi kwephakethe elimhlophe, amaphilisi la angasetshenziswa ukuyelapha izifo eziyehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Umuthi wakulezi insuku otholakala emakhemisi, ezibhedlela kumbe ekilinika. Umuthi lo unganathwa ngabantu abadala ukuze belaphe ukukhwehlela, ikakhulukazi ukukhwehlela okuwomileyo.

Amapills awalezi insuku alambala olithanga angatholakala emacliniki loba ezibhedlela ezinkulu kumbe emakhemisi amapills la ayelapha izifo ezihambisana le nhliziyo

Amaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku eyehlukeneyo etholakala emakhemisi noma ezibhedlela ezinkulu eyelapha izifo ezehlukeneyo ikakhulukazi ebantwini abadala.

Umuthi wakulezinsuku otholakala emakhemisi lezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika. Umuthi lo usetshenziswa ngabantu abadala ukwelapha umphimbo obuhlungu.

Amabhokisi amaphilisi ayehlukenayo alezinsuku angalapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu, angatholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba emakhemisi.

Amaphilisi akulezi nsúku atholakala esibhedlela esikhulu loba emakilinika. Amaphilisi la angalapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu phakathi angamatshumi amathathu.

Imithi yakulezinsuku eyabantwana abancinyane kusukisela kosanda kuzalwa kusiya kwabaleminyaka emihlanu umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha abantwana abavimbeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku ayehlukeneyo amanye amhlophe amanye aphakathi kwebhokisi eliyisibhakabhaka. Amaphilisi la angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abaphathekileyo.

Amaphilizi akulezinsuku ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo kodwa la ayelapha amehlo. Aphakathi kwebhokisi elimhlophe eliqunywe ngombala obomvu. Angatholakala emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu.

Ibhokisi elitholakala lilamaphilisi akulezinsuku alapha izifo ezehlukeneyo . Amaphilisi la phakathi alikhulu ,angasetshenziswa ngabezempilakahle.

Amafutha asetshenziswa ngabantu abahlutshwa ngamajwabu abo asegabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka anganceda kakhulu uma umuntu engawagcoba.

Imithi yakulezi insuku etholaka emakilinika, emakhemisi kanye lezibhedlela ezinkulu engsetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu abanengi.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela , emakhemisi kumbe emakilinika .Eyelapha izifo eziyehlukeneyo ezifana lesisu. Umuthi lo usebhokisini olombala olithanga.

Amaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika loba emakhemisi, ingelapha izigulane emikhuhlaneni eyehlukeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo .Angatholakala emakhemesi emakilinika loba ezibhedlela , amaphilisi la alombala obomvu.

Amaphilisi akulezinsuku aphakathi kwebhokisi elimhlophe phakathi aphakathi kwamaphakethi amhlophe Kanye lawo amhlophe amaphilisi la angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Imithi yakulezinsuku itholakala ezibhedlela, emakilinika kumbe emakhemisi engasetshenziswa ukwelapha abantu abadala, umkhuhlane wesifuba loba owokukhwehlela.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe .Uchaye izandla okutshengisa ukuba kukhona akufundisayo ebantwini abakhangeleyo . Ngemuva kwakhe kukhona ibhakane elikhulu elikhuluma ngokugula umkhuhlane wengqondo .

Owesilisa okhanya esesibhedlela sabantu abalohlupho lwezengqondo. Ugqoke ibhatshi elifuna ukubamhlophe lehembe emhlophe. Ngemuva kwakhe kukhona ibhakane.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi. Okukhanya ukuba kungabe kusekilinika kumbe esibhedlela ezinkulu. Bakhona phambi kwabo oyedwa omileyo owesifazana. Eceleni kwakhe kulebhakane elikhulu.

Owesifazana ohlezi phansi othwele umntwana omcinyane okhanya ukuba uqeda kuzwala, ume lowesifazana omileyo otshengisa ukuba amunyise njani umntwana.

Owesifazana ohlezi phansi wathwala esengezamazwi kanye logwalo, kukhanya ufundisa abantwana abangaba leminyaka elitshumi lantathu kusiya kweyimnyaka elitshumi lasitshiyagalolunye mayelana lezocansi.

Abantwana abancinyane abangaba leminyaka engaphansi kweyetshumi, bayadlala egangeni phezukwemota eyafa kudala, bedlala betshelela, abanye bahlezi phezukwayo.

Umntwana omncinyane okhanya esesibhedlela ubhanditshwe umzimba wonke osokungabayikuthi angabe etshile uzivale ubuso ngezandla esibhanditshiweyo.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi phambi kwabo kukhona abamileyo okukhanya ukuba kukhona umkhankaso wezempilakahle abawenzayo ngemuva kwabo kukhanya ibhakane elikhulu.

Abesilisa labesifazana abagqoke izikipa ezimhlophe ezifananayo ezitshengisa ukuba basebenza ndawonye bathwele amabhokisi lamabhakani abhaliweyo imikhankaso yabo yezempilakahle.

Umntwana omncane ongaba leminyama engaphansi kweminyaka emihlanu uhlezi phansi ugqoke amasokisi amhlophe lesikhipha esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Owesifazana ozithweleyo ulele embhedeni okukhanya ukuba kusesibhedlela loba ekilinika, ukhona olalela esiswini sakhe ukuba ulalela inhliziyo yomntwana, ongumongikazi loba udokotela.

Indawo yabantwana eyokudlalela okukhona imijingo kanye lokunye okwehlukeneyo indawo le ingabe isepakini eceleni kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa

Owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe, okukhanya ukuba usebenza kwezempilakahle, osokungaba ngudokotela loba umongikazi. Ufake umtshinyana omncinyane osetshenziswa ukuhlola ukuba inhliziyo itshaya kangakanani.

Abantwana abancane abezinga eliphansi kakhulu abakuzinga lokuqala qala sibili bagqoke amayunifomu alombala olithanga phezulu okutshengisa ukuba basekilasini.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwelitshumi, kukhona abagqoke izikipha ezilombala olithanga phezulu. Ngaphansi omunye ugqoke isiketi esibomvu.

Umntwana ongaba leminyaka elitshumi kusiyaphansi ukhanya esesibhedlela esikhulu; uhlezi embhedeni unyawo lufakwe umtshina wakulezinsuku oncedisa abalimeleyo ukuze benelise ukuhamba.

Abantwana abancane abakhanya ukuba ngabantwana bemfundo yezinga eliphansi esingathi ngabeprimary bayadlala phandle. Bagqoke impahla ezilombala olithanga okungamayembe lamabhulugwe alombala oluhlaza tshoko.

Umtwana omncane okhanya ethontiselwa. Engabe evikela umkhuhlane othize loba eselatshwa umkhuhlane ethize esalatshwa ngomongikazi loba udokotela.

Owesilisa uphakathi kwendlu elemitshina eyehlukeneyo imitshina le engabe isetshenziswa ukuhlola amagazi loba zikhwehlela okulethwa lapha yizigulane kulande ukuzohlolwa.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi ezandleni zabo bathwele amaphetshana akhanya ukubana abhaliwe, phakathi kwabo kukhona ogqoke ijazi elide omileyo elimhlophe okutshengisa ukuba nguye obafundisayo lokhu okubhalwe emaphepheni la.

Imitshina yakulezi nsuku etholakala emakilinika kumbe ezibhedlela ifakwe ebusweni bomuntu, oleleyo otshengisela ukuba yisigulani ifakwa ngomileyo ogqoke amagilavu aluhlaza okwesi bhakabhaka lejazi elimhlophe.

Umuntu oleleyo embhedeni okukhanya ukuba ngumbheda wesibhedlela loba owekilinika uhleli wafaka unyawo emitshineni oyiwo osetshenziswa ukuyelapha abantu abayabe belimele loba beqamukile.

Umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ngulo ogqoke ijazi elimhlophe , ukhangela lowo ohlezi phansi emxhume ebusweni bakhe okutshengisa ukuthi uyamhlola loba uyamelapha

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela loba omongikazi, bagqoke okumhlophe bonke phezulu okungamajazi amade. Besokusiba khona imitshina phambikwabo. Omunye lomunye ulomtshina wakhe.

Ibhakane elikhulu elitshengisa owesilisa lowesifazana abagqoke impahla zabantu bezempilakahle entanyeni zabo bagaxe umtshina wakulezinsuku omncinyane otholakala ezibhedlela ezinkulu owokuhlola ukubana ihliziyo itshaya

Abezempilakahle abesendlini ekhanya ukuba ngeze zempilakahle kungaba sesibhedlela kumbe eclinikhi eceleni kwabo kukhona ibhakani elikhulu elibhalwe mayelana lomkhuhlane kumbe ingcikwane lecovid 19

Owesifazana ohlezi phansi wathwala umntwana ongaba leminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu umntwana lo uyathontiselwa okutshengisa ukuba kukhona umkhuhlane abamelapha wona loba abawuvikelayo emzimbeni wakhe.

Owesilisa omileyo otshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle ugqoke iijazi elide elimhlophe ubambe umunwe walo ohlezi phansi owehalantshisi umunwe ukhanya ukuba engabe emhlola umkhuhlane othize ngokumhlaba umunwe

Isitolo esithengisa imithi, amaphilisi kanye lokunye okwehlukeneyo okwalezinsuku okuhambelana lezempilakahle, phakathi kwesitolo lesi kukhona omama abathathu okukhanya yibo abasebenza kulesi sitolo.

Izandla zomuntu osebenza kwezempilakahle zigqoke amagilavu amhlophe nke kanye lezembatho zempilakahle ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Uthwele umtshina omncinyane osetshenziswa ukuthungwa labo abahlinziweyo.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezifananayo bazivale amakhala okutshengisa ukuba ngabezempilakahle bengabe beyenza umkhankaso othize.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu okungaba ngodokotela loba omongikazi. Bathwele amaphetshana ezandleni zabo. Bakhanya bagqoke amajazi amhlophe amade okutshengisa ukuba bengabe besezifundweni zabo zempilakahle.

Abantu ababili abaphakathi kwendlu etshengisa ukuba kusesibhedlela esikhulu okulemitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni wazo.

Owesilisa lowesifazana abahlezi phansi. Oyedwa uzivale amakhala okutshengisa ukuba engabe esebenza kwabezempilakahle, eceleni kwakhe kukhona obambe isihlathi okutshengisa ukuba nguye odinga uncedo lwezempilakahle.

Abezempilakahle ababili abagqoke okufananayo kukhanya bencedisa olele phansi oyenza ngezemidlalo engabe elimele ukuthi uqamukile loba unyelile ngesikhathi eyenza ezemidlalo.

Abeselisa ababili abakhanya bephakathi besendlini yezempilakahle. Omunye ubambe umntwana okukhanya ukuba engabe emelapha umkhuhlane othize. Ongemuva kwakhe phambi kwetafula kukhona imithi eyehlukeneyo.

Ibhakane elimhlophe, elikhulu ,elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Elibhalwe ukuthi kukhona ikhemisi lapha. Ngemuva kwalo kukhona amaluba aluhlaza tshoko!

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela loba emakilinika ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo .Engaphiwa abantu abadala.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu eceleni kukhona imota emhlophe ebizwa ngokuba yi ambulence eyiyo ethwala izigulane esezigula kakhulu zisuka emakilinika zisiya ezibhedlela ezinkulu.

Ikhabathi elihlala amaphilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku kanye lokunye okutshiyeneyo okuhambisana lezempilakahle okutshengisa ukuba kungaba sesibhedlela lapha loba ekhemisi.

Amabhokisi amaphilisi awakulezinsuku kanye lemithi etholakala emakhemisi, emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Ikhabothi lamaphilisi lemithi okwalezinsuku okukhanya ukuba kusendaweni lapho okuthengiswa khona okungabasekhemisi, kungasetshenziswa lokhu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni wabantu.

Amabhokisi amaphilisi Kanye lemithi ayehlukeneyo engatholakala emaKhemisi kumbe emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu , imithi le lamaphilisi lawa ayalapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Ikhabothi elihlala imithi yakulezi insuku, amaphilisi akulezi insuku kanye lokunye nje okwehlukeneyo okuhambelana lezempilakahle.

Amaphilisi lemithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela lasemakilinika kumbe emakhemisi ayelapha izifo ezehlukeneyo angasetshenziswa ikakhulukazi ngabantu abadala.

Umtshina omncane owakulezinsuku osetshenziswa ukufaka amanzi ahloliweyo. Utholakala ikakhulukazi emakhemisi kumbe ezibhedlela lapho izigulane ezikha khona amanzi okunathisa amaphilisi.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela, emapharmacy kumbe emakilinika .Amaphilisi la phakathi alitshumi engasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amabhokisi alamaphilisi ayimihlobo hlobo akulezinsuku atholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika loba emakhemisi okuyilapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi kwalezinsuku.

Ingaphandle yekhemisi okuyisitolo esithengisa imithi yakulezinsuku kanye lamaphilisi angelapha izifo ezehlukeneyo. Umduli waso upendwe ngombala olithanga.

Abesifazana ababili, omunye uhlezi phansi uthwele umtwana okutshengisa ukuba nguye umama womtwana osanda kuzalwa ongaba lenyanga ezingaphansi kweziyisithupha, omunye umile okutshengisa ukuba engabe esebenza kwezempilakahle.

Amaphilisi akulezi insuku asemabhokisini alombala omhlophe, amanye alombala olithanga, angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Ikhabothi elitshengisa ukuthi lingaba likhabothi lesibhedlela, elekilinika loba elekhemisi. Phakathi kwekhabothi lelo kukhona amabhokisi kumbe amaphilisi ayehlukeneyo, alemibala eyehlukeneyo njalo ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezilombala omhlophe phezulu. Ababili baquthe phambi kwebhakani, okutshengisa ukuba bekukhona umkhankaso omkhulu mayelana lezempilakahle.

Abezempilakahle bamile, eceleni kwabo kukhona abesilisa abenze udwendwe .Phambi kwabo kukhona umtshina okuhlola ukuba umuntu mude kangakanani. Kuloyedwa ohlolwayo ogqoke ijazi elibomvu.

Abantu abathathu abamileyo eceleni kwabo kukhona izitulo Kanye letafula kube sekusina khona le bhentshi okuntshengisa ukuba ngabazoyenza umkhankaso wezempilakahle

Abantu ababili owesilisa lowesifazane okukhanya ukuba bayagida. Sokungayenzeka ukuba bekulomkhankaso omayelana lezempilakahle befundisa abantwana laba abalabo la.

abezempilakahle abakhanya besendaweni yezemidlalo okukhanya ukuba kukhona akade bezekukhankasa kulindawo okuhambisana lezempilakahle ebantwini akade bebuye kwezemidlalo lapha

Abesilisa labesifazana abasebenza kwezempilakahle okukhanya ukuba bebesenza imikhankaso othile mayelana lezempilakahle ngemva kwabo kulebhakani elikhulu.

Abesilisa abathathu, oyedwa uhlezi phansi ugqoke ibhulugwe elimnyama lesikipa esimhlophe. Kuthi ababili bagqoke amajazi atshengisa ukuthi basebenza ndawonye abomvu

Abezempilakahle bahlezi etafuleni. Phambi kwabo kukhona imitshina eyehlukeneyo lamaphilisi, ngemuva kwabo lemaceleni kukhona abantu abanengi abatshiyeneyo.

Ingaphakathi komduli weholu enkulu kakhulu kukhanya ukuba kulezakhamizi ezehlukeneyo ezibiziweyo ukuze zihle zitshelwe ngabomongikaze kanye labodokotela ngomkhankaso owezempilakahle.

Abantu abahlanu abami phambi kwabantwana besikolo okukhanya kungabezinga eliphansi esithi yiprimary kukhanya baphakamise izandla okutshengisa ukuba kungabe kukhona ukhankaso oluthilze abalezayo.

Abesifazana labesilisa abehlukeneyo abathwele amabhakane amakhulu atshengisa ukuthi kungabe kulomkhankaso othize abawenzayo ohambisana lokwezempilakahle. Phambi kwabo kukhona ababili abesifazane okukhanya kuyibo ababaholayo.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi, okukhanya ukuba baphambi kwabo abagqoke amabhatshi amhlophe amade, ngabezempilakahle kungabe kukhona abaxoxisana ngakho lalabo abahlezi phambi kwabo.

Owesifazana ongaba leminyaka engaphansi kwamatshumi amathathu ugqoke isigqoko esilombala oluhlaza okwesibhaka bhaka umile ngemuva kwakhe kukhanya izimota.

Abantwana besikolo abangaba ngabantwana bezinga lemfundo eliphezulu esingathi ngabe secondary baqgoke izikipa ezitshengisa ukuba ngezomkhankazo wezempilakahle akade bewenza.

Abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuba ngabezempilakahle bamile bakhangele owesifazana obambe isigulane wasixhuma umtshina abanye bathatha impikitsha ngamafoni okukhanya ukuba bayafunda.

Amasapula amagazi aphakathi kwamagajana ayiwo asetshenziswa ukufaka amasapula amagazi la andise ukuhanjiswa endlini eyiyo elemitshina ekuhlola kungaba yimchemo kumbe amagazi.

Abesifazana abagqoke impahla ezifananayo, ezilombala omhlophe lolithanga eceleni, okutshengisa ukuba yi yunifomu, sokungana yiyunifomu yabomama. Baphiwa ezempilakahle ngulo ogqoke ibharetha elibomvu.

Ibhakani eiikhulu elitshengisa izifundo mayelana lezocansi eziphephileyo lifanekiswe njalo lomama othwele umntwana wakhe.

Owesifazana ohlezi wagqoka wavula watshiya isisu phandle ukhanya esidla ukudla okwakha umzimba okutshengisela ukuthi ufuna ukuba lomntwana olamileyo kwezempilakahle.

Owesifazana osebenza kwabezempilakahle ogqoke isikipa esimhlophe wasegqoka isiketi esilamabalabala abomvu uhlaba ijekiseni owesifazana ohlezi phansi othwele umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kwemibili.

Owesilisa lowesifazana. Okukhanya ukuthi owesifazana uqeda ukubeletha. Umntwana ombelethileyo uthwelwe ngowesilisa okungaba nguye ubaba womntwana . Ekucineni kwabo kukhona ogaxe umtshina ohlola inhliziyo ukubana itshaya kangakanani. Okungaba ngudokotela loba umongikazi.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilamabalabala amhlophe kanye lamnyama wagqoka izicathulo esizibiza sisithi ngamaqwa wabamba iqolo kwelinye icele wabamba umlenze

Abantwana besikolo bemfundo yezinga eliphansi esingathi bafunda ngezempilakahle befundiswa ngulo ogqoke isikipa esilombala oyipink ubanika okuthize okuhambisana lezempilakahle

Abesifazana ababili oyedwa ukhanya ukuba ngumongikazi ,oyedwa ukhanya ukuba ngumama obelethileyo uthwele umntwana omncane kakhulu wasebanjwa yilo owesifazana ongumongikazi.

Owesifazana olele wakhengela phezulu wabamba umntwana esifubeni okukhanya ukuba ngumntwana omncane osanda kuzalwa. Umntwana lo ugqoke ingwane Kanye wasethandelwa langengubo.

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala oluhlaza uthwele ibhola esandleni okutshengisa ukuba khona esiyalidlala loba uvela dlala ibhola leli.

Owesilisa kanye lowesifazane abagqoke impahla zokuzivoxavoxa. Kukhanya ukuba bayagijima. Bonke bathwele amanzi ezandleni. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko.

Imitshina esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo abayisebenzisa ukuba baqinise amathambo abo ngokuphamamisa izisindo ezehlukeneyo ezifanekisiweyo lapha.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika esetshenziswa ngodokotela noma omongikazi ukuhlola Kanye lokwelaphela izigulaneimikhuhlane esemzimbeni yazi.

owesilisa ohlezi phansi ogqoke okutshengisa ukuba ngumuntu obeyenza ngezemidlalo loba obeyenza ngokuzivoxavoxa unatha amanzi obengaba esewomile loba bekulikhefu lokunatha amanzi

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ikakhulukazi ngabantu abayenza okokuzivoxavoxa kanye labayenza ngokwezemidlalo engasetshenziswa ngokuphakanyiswa ukuze umuntu aqinise amathambo.

Ibhakani eilkhulu elitshengisa ukuba kulesibhedlela sase Rwanda, singaba ngesamasotsha esikhulu isibhedlela lesi Kanye lezinto ezitholakala phakathi.

Idolo lomuntu ogqoke ibhulugwe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya ukuba engabe elithoba ngokuqandayo loba ngokutshisayo ukuze ubuhlungu buyehle.

Owesilisa ogqoke okumhlophe phezulu esingakubiza ngokuthi yivesi. Ugqoke inkombalanga emnyama, ubambe ikhanda okutshengisa ukuba uyazivoxavoxa.

Owesifazana ogqoke isikipa esincinyane esimhlophe, esivale amabele satshiya isisu phandle, wagqoka lebhulugwe elide elimhlophe okukhanya ukuba zimpahla zokuzivoxa voxa.

Owesilisa ogqoke isikipa esimnyama ,ibhulugwe elimnyama elide ,wafaka elincinyana phezulu, elilemzila emhlophe eceleni. Kukhanya ukuba uyenza okwezemidlalo loba okokuzivoxavoxa.

Owesifazana onatha amanzi. Engalweni ufake umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ngabenza ezemidlalo. Ugqoke impahla ezitshengisa ukuba wenza ngezemidlalo loba okokuzivoxavoxa.

Owesilisa ogqoke isikipa esimnyama. Uthwele isigujana samanzi esikhanyisayo phakathi awokunatha. Uyanatha, okutshengisa ukuba usewomile, loba unatha amaphilisi athize, kumbe usekhefini lezemidlalo.

Umtshina wakulezi insuku osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi. Ungatholakala ezibhedlela ezinkulu. Umtshina lo usetshenziswa ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni yezigulane.

Owesilisa ohlezi phansi ukhanyisa umntwana omncane ophambi kwakhe ngomtshina wakulezinsuku ongatholakala ezibhedlela loba emakilinika lo kukhanya ukuba ngudokotela.

Imitshina emicinyane eyakulezi insuku etholakala ezibhedlela engasetshenziswa uhlola ukubana igazi ligijima kangakanani kuhlolwe ukuba inhliziyo itshaya kangakanani kanye lokunye okwehlukeneyo emizimbeni.

Imitshina emincane eyakulezinsuku esetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labomongikazi ukuhlola Kanye lokwelapha izigulane ezitholakala ezibhendlela ezinkulu kumbe emakilinika.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa iqunwe ezigulaneni ukuze kubonakale ukuba inye inkinga emzimbeni yazo

Ingaphakathi yomduli wendlu okutshengisa ukuba kusesibhedlela esikhulu. Etafuleni kukhona imithi lemitshina yakulezinsuku eeyokuhlola izinto ezitshiyeneyo kulesitulo esiqaxwe ijazi elimhlophe elide.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Isihlahlakazana lesi siyatholakala endaweni ezinengi eziliganga singasetshenziswa amahlamvu aso amaxo loba impande ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahlakazana esisemadwaleni esilombala oluhlaza tshoko esingumuthi oyelapha izifo ezehlukeneyo .Ogoqela ukubulawa yisisu kanye lamehlo ungaqunta amahlamvu akhona uthontisele umsobho elihlweni .

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Singasetshenziswa njengeluba lokucecisa ezindlini, loba njengomuthi wesintu owekwelapha izifo ezihlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlza tshoko, lamaluba alombala oluhlaza. Isihlahlakaza lesi singatshenziswa njengomuti wesintu, okwelapha abagulayo izifo ezihlukeneyo

Isihlahla esingaba liluba esilombala oluhlaza tshoko singasetshenziswa ukucecisa loba ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo kusetshenziswa impande zaso kumbe amahlamvu aso.

Isilimo esibizwa ngokuthi ngumumbu, osuwoma ukutshengisa ukuba angasazumi ukuphekwa. Umumbu lo uyasetshenziswa ukwenza imphuphu esingaphenga ngayo istshwala loba ilambazi.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko lamaluba amhlophe nke. Singasetshenziswa ngabezempilakahle, ukwelapha abagulayo, kusetshenziswa amahlamvu loba impande zaso.

Isihlahla esilombala oluhlaza lamahlamvu aluhlaza. Eceleni kwazo kukhona njalo ezinye ezehlukeneyo ezilombala oluhlaza. Zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko lezinye ezincane ezilokuhlaza njalo kodwa zilama luba amhlophe izihlahla zonezo zingasetshenziswa njengomuthi wentu ziyelapha izifo ezehlukeneyo

Izihlahlakazana ezilombala wamahlamvu abomvu amanye alombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njengamaluba okucecisa kumbe zisetshenziswe njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esimile emadwaleni singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abagulayo kungaba ngamehlo loba inyongo.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko esikhanya ukuba singabe yisihlahla sezhanje. Isihlahla lesi singasetshenziswa ukucecisa endlini loba sisetshenziswe njengesithelo esimnandi.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza esilamaluba ayiphephuli isihlahlakazana lesi singasetshenziswa njengeluba lolucecisa loba sisetshenziswe njengomuthi wesintu

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko lamaluba alombala olithanga. Singasetshenziswa njengeluba lokucecisa, loba njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko lamaluba amhlophe ahlangene lalombala owepink engasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha ikakhulu amehlo kusetshenziswa amahlamvu azo.

Amaphilisi akulezinsuku alombala oluhlaza tshoko, angelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo. Ingatholakala emakhemisi, emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu.

Izihlahla ezehlukeneyo ezilombala oluhlaza ezingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelepha abantu abagulayo izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabo.

Amafutha akulezi insuku, ayenziwa ngezihlahla ezehlukeneyo. Angasetshenziswa, ukugeza amakhanda. Angasetshenziswa njengesepa yokugeza ikhanda .

Imithi yakulezi insuku, iyenzwe ngezihlahla, esingathi uyenzwe ngecena. Umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha izinto ezihlukeneyo emzimbeni yabantu.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza amaluba amhlophe isihlahla lesi siyande ukusetshenziswa njengeluba lokucecisa ezindaweni ezehlukeneyo.

Imithi yakulezinsuku esetshenziswa ukugcoba amajwabu abantu, ikakhulukazi amajwabu alenkinga amafutha lawa ayenza ijwabu lomuntu libe butshelezi.

Izixubho ezimbili eziphakathi kwenkomitsho emhlophe, eceleni kwazo kukhona umuthi osetshenziswa ukuxubhisa amazinyo kanye lamathawulo emuva agoqiweyo okutshengisa ukuba kusendlini yokugezela lapha.

Imithi yesintu eyehlukeneyo egoqela eyamahlamvu, eyempande, eyamaxolo kanye lokunye okwehlukeneyo ifanekisiwe lapha.

Umuthi ongasetshenziswa njengesepa eyokugeza ikhanda geza inwele umuthi lo uwenziwe ngechena kumbe isikabakaba

Imithi yakulezinsuku ehlukeneyo ,omunye ngowokugcoba .Omunye ngowokugeza oyenziwe ngesihlahla esibizwa ngokuthi licena.

Amagabha ayehlukeneyo, amancinyane lamakhulu alemithi eyehlukeneyo njalo phakathi. Atshengisa ukuba alemithi yesintu eyenziwe ngezihlahla okungamaxolo kanye lamahlamvu kumbe impande.

Isihlahla eside silamahlamvu aluhlaza kanye lamaluba amhlophe ngaphansi kwaso kukhona utshani kanye lezinye izihlahla ezifitshane lazo zilombala oluhlaza zingasetshenziswa njongomuthi wesintu.

Izihlahla ezehlukeneyo esingathi yi garlic, ilemoni kanye lamafutha aseceleni. Lokhu kungasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha ikakhulukazi abesifazana esingathi amasali kumbe isibeletho esibuhlungu.

Umuthi omhlophe ongelapha ngokugcotshwa emzimbeni wabantu abahlutshwa ngamajwabu ungumuthi wakulezinsuku .

Imithi yesiNtu yakulezinsuku okukhanya ukuba ngamahlamvu agigiweyo loba acholiweyo aba yimpuphu asegoqelwa ngephetshana elimhlophe engasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Abantu abahlangeneyo abesilisa labesifazane okukhanya ukuba basesivandeni esilezihlahla ezilombala oluhlaza tshoko lezingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza lamaluba amhlophe nke eceleni kukhona amanantshisi okuyisithelo kanye lomuthi wesintu osenkomitshini emhlophe.

Iluba elilombala oluhlaza. Iluba elilombala obomvu lifakwe eceleni kwesosa okukhanya ukuba lingasetshenziswa ukuba ngumuthi nxa selibiliswe impande zalo.

Amahlamvu kanye lamaluba ezihlahla esingathi yimithi yesintu aphakathi kwenkomitsho emhlophe nke okukhanya ukuba asengasentshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko lamaluba abundikindiki. Eceleni kwaso kukhona njalo utshani obulombala oluhlaza tshoko. Isihlahla lesi singasetshenziswa njengomuthi wesintu.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko! esepopopo. Singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo ezigoqela amehlo. Ngaphansi kwazo kukhona izihlahlakazana lazo ezilombala oluhlaza njalo.

Isihlahla esisibiza ngokuthi yichena, esingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo, esingaba njengesisu, ikhanda, inyongo kanye lokunye okwehlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza singasetshenziswa zichitshi yemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu kusetshenziswa amamhlamvu kumbe impande zaso.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, singasetshenziswa, amahlamvu aso, amaxolo loba impande, ukwelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo emzimbeni yazo.

Imbhodlela ezikhanya zilemithi yesintu phakathi kukhona okungani ngamahlamvu okutshengisa ukuba kungabe kugigiwe loba kucholiwe ukuze kwenelise ukulapha kuhle

Isihlahlakazana esingatholakala ikakhulukazi egangeni esibizwa ngokuthi yisikusha, singasetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo kusetshenziswa abantwana baso loba impande ukwelapha abagulayo.

Isihlahlakazana esincinyane esilamahlamvu aluhlaza tshoko singasetshenziswa njengo muthi wesintu sisetshenziswa zingcitshi ezazi umuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni wabantu abagulayo

Umfanekiso ogciniweyo otshengisa ingaphakathi yesisu somuntu. Utshengiswe isibindi kanye lamathumbu wonke amancane kanye lamakhulu.

Isihlahlakazana silamaluba aphezu kwetafula eceleni kwamaluba la kukhona imbodlela ekhanya ilamanzi phakathi ongaba ngumuthi wesintu oyenzwe ngesihlahlakazana lesi.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza esitholakala ikakhulukazi emasimini esibizwa ngokuthi lulude. Siyelapha singumuthi wamehlo njalo singasetshenziswa ukuba yisitshebo ikakhulu emakhaya.

isihlahla seganga esisibiza ngokuthi lichena lingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha abantu kanye lezifuyo ezifana lenkukhu ngokulifaka emanzini beselinathwa

Isihlahlakazana eseganga esibizwa ngokuba lichena esilameva ahlabayo singumuthi siyelapha inyongo kanye lamehlo kusetshenziswa amahlamvu aso.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Esisetshenziswa ikakhulukazi njengeluba lokucecisa. Isihlahla lesi singasetshenziswa njalo njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Isihlahlakazana esingathi ngeseganga esisibiza ngokuthi lichena kumbe iskabakaba. Isihlahlakazana lesi siyelapha ikakhulu inyongo kumbe isisu esibuhlungu.

Isihlahlakazana esilompala oluhlazatshoko lamaluba abomvu singasetshenziswa ngabantu abazi imithi yesintu ukwelapha kusetshenziswa amahlamvu aso loba impande zaso.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu alombala oluhlaza tshoko ezitholakala egangeni. Zingasetshenziswa zingcitshi zemithi yesintu kusetshenziswa amahlamvu loba impande zazo ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahla ezinde ezimbala oluhlaza zingasetshenziswa zingcitshi zomuthi wesintu ukuyelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo kusestshenziswa amahlamvu loba impande zaso

Umbhida loba isilimo esithi yikhabitshi elombala oluhlaza ilijodo siyadliwa njenge sitshebo kumbe iyenziwe isaladi.

i onyeni ezimbili eyinye isikiwe eyinye ayisikwanga kukhona okutshengisa ukuba ngumsobho we onion le ongabe uselapha ikakhulukazi ukukhwehlela kuba ntwana

Umfanekiso otshengisa ikhowa elisegangeni, etshanini obuluhlaza tshoko. Ikhowa leli lingadliwa libe ngumuthi oyelaphayo emzimbeni wabantu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko, lamaluba abomvu ,ezinde kanye lezinfitshane. Izihlahla lezi zingatholakala endaweni ezehlukeneyo egangeni ,zisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yesintu eyehlukeneyo okunye ngamahlavu amaxoxo impande isigodo lokunye okwehlukeneyo eyelapha izifo ezehlukeneyo njalo

Isihlahla esibizwa ngokuthi yisikusha esitholakala ikakhulukazi egangeni. Isihlahla lesi abanye basibiza ngokuthi lichena. Siyasetshenziswa ukwelapha izinto eziyehlukeneyo ezigoqela isisu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha abagula izifo ezehlukeneyo, zisetshenziswa impande, amaxolo kumbe amahlamvu azo.

Izihlahla ezitholakala egangeni ezingasetshenziswa amaxolo azo, amahlamvu, abantwana kumbe impande ukwelapha izifo ezifana lenyongo, ukutshilwa kwesisu kanye lokunye okuhlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa zincitshi ezazi imithi yesintu, ukwelapha abantu abagula imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabo.

Iluba eliluhlaza tshoko elilamaflawuzi angaba yiphinki. Iluba leli lingasetshenziswa njengesihlahla sokucecisa kumbe lisetshenziswe njengomuthi wesintu.

Isihlahlakazana esisetshenziswa endaweni ezinengi njengeluba lokucecisa, singasetshenziswa lesi sihlahla ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo. Sisetshenziswa ngabantu abakwazi ukuyenza kuhle imithi yesintu.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Silamaluba amahle alombala olithanga kanye labantwana abalombala oluhlaza. Singasetshenziswa njengesithelo loba sibengumuthi wesintu.